Dͻͻ ane pͻgebͻ bayi la sԑlԑ teere. Te parԑԑ parԑԑ la ka ba sԑllԑ. Mõͻ meŋ buleŋ kyԑ ka kaŋa a eŋ nͻͻte wogiri.

Dͻbͻ bata la are, a vͻgele zupili peԑle kyԑ eŋ nimikyaane, a de kuo a suuro ennԑ taa.

Lɔɛ kᾱᾱ enzie la. Lɔɛ meŋ arɛɛ la, ka yikpoŋ kaŋa meŋ are kɔge a lɔɛ kᾱᾱ enzie. Kyɛ ka ba mine meŋ zɔɔŋ motori.

Noba la are a kɔge a ŋmenaa vũũ ka moore a buli kyɛ ka teere meŋ are ba puoriŋ. Ka banɔge taa nuuriŋ ka a do.

Zie la di vũũ ka zoore a uuro ka lɔɛ a didi kyɛ ka teɛ meŋ are ka vũũ lɔkpinaa meŋ be a soriŋ kyɛ ka noba meŋ be a sori poɔ.

Biiri banaare la ɔnnɔ kõɔ. Ka gbaalɛɛ yɔ gaŋ gaŋ, kyɛ ka a kaŋa vɔgele zupili.

Deԑdeԑnemԑ la be a paki poͻ a deԑnԑ. ka teere a are kyԑ ka yikpoŋo kaŋa meŋ are. ka ba mine meŋ zeŋ zeŋ dakogoro zu.

Naasalba, la are, ane nensɔglaa, ka ba mine vɔgele zupil-peɛle, kyɛ ka ba mine meŋ zupil-zeere. Ka yikpoŋ kaŋa are ba puoriŋ.